Nuɖuɖu le agba sia me. Nuɖuɖua ƒe dzedzeme enye watsɛ. Abladzoɖiɖi le edzi, koklozi le edzi, sabala, egbe kple bubuawo sɔ.

Ɖevi andre aɖewo nɔ atrakpui dzi eye kotoko aɖewo hã nɔ wo gbɔ. Wo dometɔ aɖewo nɔ nu kom ke ɖewo hã trɔ kɔ wo enɔviawo kpɔm.

Ame agbɔsɔsɔ aɖe le kuteƒe eye aɖaka hã le wogbɔ, ameawo ƒe dzedzeme akpa gãtɔ wonye yevuwo sɔŋ eye ame ɖeka nɔ klo dzedzeme le amehawo ŋkume.

Ame atɔ̃ aɖewo tɔ ɖe mɔto hele mɔ me kpɔm hena mɔ me tsotso. Ŋutsuvi eve kple nyɔnu eve kpe ɖe wo dada ŋu, wowoe tɔ ɖe mɔ to. Amidzraƒe hã le woƒe megbe dome.

ʋunutsi dɔwɔla etɔ̃ aɖewo le dɔwɔm wó ame etɔ̃wó katã ɖó kuku yi eye wóƒe awu dodo nye aŋtsi ɖiɖi ƒe amadede

Dzonutidɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le xɔ aɖe tame. Ame ene bɔbɔnɔ anyi eye ame etɔ̃ ya le tsitrenu.